Get sare wonɗe waɗa matais. Get mai ɗanejum ɗo waɗi paune banɗu ba banɗu ɗanejum get mai. Ɗabo jamɗe, ɗa fulawaje ha yonɗen sare mai gaba kidaya.

Gunki jei ɓiɗɗo debbo on ɓe naftiri ɓe waɗi i talla nyogol jei ko ɓe arti ɓe nyoti, jompa debbo banni ɓe waɗi paune ha jompa mai ɓe borni gunki mai ngam to a wari a lari voɗi ma, ko iri nyogol mai ayidi sai a vi'a ɓe wanna ma.

Sare on timmininga hadɗo, ni nder jauleru mai to alaari ni ɓe waɗi intaloks dou be less, sera maahi ɓe waɗi ha ɓe siigata nda windoji ɗo vooɗi sosai, ɓe waɗi tayis ɗo vooɗi ɗo laaɓi, seera mahol maima ɓe waɗi sayis, kuujeji hiteji bo ɗo hautama ga baki ɗaya.

Yeriji kala kala je roɓe naftirta gam faunira, hanjum woni hayesu men bannido to a lari a larado dobana bodejum do goda mana labi do bana golgolni mai se mo dum fottini fu naftirta.

Saare woonde nyiɓaama be penti daneejum, ɗon gidan sama dow may, ndaa pellel siwtaare a wurtata banni a jooɗa, ɗo be gilas ndaa winndooji saare may, ndaa ɓe aarti ɓe waɗi dakin bo a les, ɓe waɗi tayis, ko ko nanndi may.

Goora ɲyebbam, gooraji ɲyebbam ɗo winndi lotta boodi milk hooni, rastomi, kirim campo. Campo on ɓe ɗo naftira, jee rooɓe naftirta

Yonde sare on ɓe timmini ɓeɗo fauni mahol sare mai be kala zaneji pat ɓewaɗi dizayn ɓewaɗi penti bo kala kala ɓewaɗi pila ɗo wurti nda lambatu bo ɗo yalire ɓe waɗi jamɗe bo ɗo ngam hala sikuriti hatto nda ɗon getma pat ɗo marinɗo ngam nassa.

Nda ɗo les'on ɓe arti ɓe tappii leso mai, iri leshe jee mai marata dow bei les ɗo. Lesheji majorati atawata ha makaranta ɓe ɗo naftira be majee ko je jamdi haaa ɗoni leshee'on je kafinta fii, be kaatako.

Flaxji je ko neɓinga ha zamanu, ɗo naftira bemai be lowira gari, ko ɓe lowira ndiyam gulɗam, ko ɓe lowira ti wakkati fere.

Sukabe on ɗo jodi ha moftorde, ɓeɗo joɗi ɓe ɗo yeuta ɓe ɗo tattauna ko Shafi rayuwa maɓbe, ko ko waddinta ɓe nasaraku ko ko fistinta ɓe damuwaji maɓɓe gabaki daya.

Jauleru ɗo woɗi haɗɗoni, ɗo fauni, ɗo ve’iti be Koromje boɗɗe. Nda Tebur ha chaka mai, je Gilas a sigata rimot ko konandi be mai. Koromje boɗɗe nda ɓe ve’iti Kapet boɗɗum ha sera toɗo don koromje goɗɗo yahata joɗa, ko nƴama Nƴamdu ko yara Ndiyam fere.

Goiva on fuɗi amma ɓendidaka sosai alari leɗɗe mai awi finni amma ɓen didaka sosai do seta atawan goɗɗo ɗo lerena heɓa ɓenda ngam to'a itti leggala mai bannin a tawan a' nana ɓenɗi daka sosai.

Ɓiɗɗo debbo yiwa fauni o nyoti nyutol mako fauni atawa dari hosi hoto, nda oɗo waɗi gele bo boɗejum ɗo yadi ɗo nandi be limse ko ɓorni, o waɗi lelleji mako oɗo dari hosi woto.

Kare kutinirɗum je jangirde ɓe himɓe naftirta ɓe waɗira zaneji kala-kala. Zaneji ci'e, zane pelle manga-manga, heɓa ɓe wurtina nokureji kala-kala ha pellel man.

Nyebbam on ɗo kasi haa dow lawol haa dow tebur majum, nda jarkaji haa les, oɗo windi bo ha ɓandu tebur mako mai parashi nyebbam mai kala lita fu dari takwas da hamsin, nda waɗowo jahangal bo ɗo dari be mashin mako, oɗo vawi dongal mako ha dow mashin mai osodai nyebbam man on.

Ɗo motaji hukuma'en on bé do dilla, hadɗo ɓo polis en on du hokka ɓe tsarô maɓɓe himbé ji do bamtina be jungo do hofna bé hambe fu bé ɗo lara be diga nder gilasi motawol. Woɓbe fere ɓo do bawo do tokka bé.

Nda dambu ɓe ɗo hauti ɗum BBCe d habbi be do he’i albasa be he’i tomatuji be he’ittc pade yaliri magiji do yali yajiji do pade yaliri ta fudi nyama sanajo a hambia

Pellel nyamugo nyamɗu ɗo sili be koromje mun. Kala koromje pat a tawn ɗo mari tebur mum. Bo be wari be sigi piletji, be sigi chokaliji, be sigi kofiji, be ve’iti leppol heba ta goɗɗo nyami. Be wara heba no be wuwira be sauqi.

Leɗɗe fulawaji kala kala ɓe ɗo kasi ɗum ha pellel sorugo nda ɗo ni ɗo holli ya nder buhu majum, den to a lari to a ewi ha toma ɗon kala kala iri majum kala kala to a yahi toton a sodan fulawaji aya a siga, aawa ha sare ma.

Himbe nokkore himɓe shiyasa, ɓeɗo ɓeya ɓe yilli mauɗo mabbe fere, be kumneji maɓɓe boɗeje ngam holla hambe ɗo nda akida mabbe hawani ri be yilli mo hanjom on, ɓawo be timmin mitin ɓe dari be hosi hoto be mako.

Sera ɓanɗu sare on ɓe hosi hoto majum, nda to ɗon esiji guda ɗiɗo fali ɓe waɗi dezign boɗɗum, nda ɗo ɗon windoji, kala windo pat je sudu man fere.

ƙwali nyeɓɓam je rewɓe naftirta, ɗo vinɗi ha ɓanɗu mai esclusive product wit whitening agent tightining refresh v feminine intimate wash plus.

Ledde audi a yaba kala kala irin bannin a ton be ta a itti ɗum a awa amnan aɗo ndali ɗum Amaɗo fuɗɗi fernugo, hado ferni gabaki daya habda manu woni.

Fiyooɓe bol on nda ɓe ɓe ɗo taara kɗafin ɓe nasta pellel fiigo bol ndaa o ɗo, o ɗo jogi paɗe maako jey fiigo bol may afta o waɗi limse borni fiyooɓe bol pat bee sarlaaji ɓe daneeji o ɗo jogi ndiyam bo ɗo yara.

Ɗo sarka paune on, ɓe naftirta nda o hosi sarka mai oɗo lara be paune mai heɓa to woɗi mo osoda fere osoda a mari bodi jare boɗɗum jungo mako bayao rodiyoo wadi halagare.

Boro on je roɓe naftirta da ɓeɗo sigi boro mai mari dezin boɗɗum nden kuma jungo majum balejum don zip habandu mai je be daseta diga les ha tara dou.

Sukajo boddo na faunira be gasa mako, o loti gasa mako oyahu ɓe laɓi ɗum mo vo’itin sera darungal ako danejo, odon fauni be yari ha odo borni to riga mako balejum o dari se ɓe hosi mo hoto ha sera.

Ɓiɗdo debbo oɗo borni limse boɗɗum mo do sili nda mo waɗi lalleji ha jungo mako, nda jungo mai ɗo mari jawe nda agogo nda dande mako ɗon sarga gol riga mako mai ma ɗo fauni dou be les atawan koɗume fu ɗo yaliri.

Ɗo aji jangirde on ɓeɗo joɗi kowafu ɗo he’iti mallumjo maɓɓe, nɗamoɗo o ɗo dari o ɗo lara biƙƙoi mako ɓe ojanginta odo hakkilni ɓe ngam o tabitina ɓe fami ko ɓe jangini ɓe.

Ummatore himɓe siyasa, ummatore himɓe siyasa ɓeɗo joɗi ha pellel moftorde maɓɓe, nda ɓe ɗo ɓe ɗo holla alamani nda ha algibla maɓbe woniri ɓe waɗi limse pat maɓɓe, ɓe waɗi limse daneje.

Paali on ɗo paɗɗo jogi nyebbam ji je ko roɓe buri nafturgo be mai ngam be faunira, ɗum ɗo mari kala kala nonde majum ɗo mari je pesugo, ɗo mari je woggugo wala ni no wala.

Nda sare wonde, nyiɓama, waɗama penti, nda dammugal sare mai ɓalajum, ɓe ɗon nda oɗo bo o wari odarni mashi mako ha yonda sare mai, nda ɓe waɗi security waya ha ɗou sare mai ngam haɗa wuyɓɓe nastugo. Sare mai ni ɗo voɗi nda lantarkiji ha dau be les be waɗi gabaki daya ngam hoka sare mai haske jenma.

Mota ji ɗo rufa kolta ha dou lawol nda hakkil ɓe ma nga ɓeɗo dari ha dou ma nga. Ɗo vindi Volvo inde compani maɓɓe kenan. Ɓeɗo rufa colta balejum ha dou lawol nda huwoɓe ɗo ɓatti ɗum wo'tena ko ɗume yaada dei dei.

Deftere on ɓe windi nde, inde mare fes je, fes Nigerian bankin ku'is diga nduɓi 18 1892 to piresen de. Ɓe ɗo vol wana hala ko shafi hala bankijin.

Mid-pide on ɗo ɓawo ɓe waɗi ɓe sigi ɗum ha dou plat je katako ɓe timmini atawan ɓeɗon jerni ɗum banni nder glas ha pelel choggu, fere bo to'asodi ɓe sawinte ha ɗereji ɓelora ɓe sawinama ha leda pat ngam a lara ɗum be saman.

Moftorde je himɓɓe je siyasa, nda oɗo, oɗo joɗi ha kombi goɗɗo mako fere, oɗo habda o famtina ko volina mo ha dou ko shafi ko jo'iniɓe ɗoɗɗon, ɓawo oɗo yiwi oɗo fauni be gare mako je zanna bukar owaɗi glas, mo woni ɓanɗu mako ma ɗo ɓorni jumpa mako oɗo waɗi humnere, nda ɓawo bo ɗon polis maɓɓe ɗo dari, ha les bo ɗo vindi ofice of the cherman kano municipal.

Ɗo fandu on ɗo jogi fulawaji ha nder, fandu mai bo ɗo ɗelkiti, fulawaji mai bo atawa ɗon boɗejum, ɗon grin, ɓe ɗo jogiɗi ngam ɓe silira ha dou tebur, ko ha dou koromje bannin.

Ɗo jirgiwa je wala layowa nga do da nowa ga do dari bedo naftira be maga, ga ɗo dilla ga hosa be nga dinga lartugo hala ko shaffi sicurity nga hosa bayaniji bo nga wallitira.

Leeso boɗɗum ɓe timmini waɗugo ko ɗime ɓe fauni leeso mai ɓe darni dum ɓe hoosi hoto majum ga baki daya ngam ɓe waɗa talla mai ko ngam ɓe turina goɗɗo feere laara to vooɗi mo o sooda ko kuma oviya ɓe wanna mo iri mai.

Chago mari kare electrons, be spikaji be ko shafi hitte be ko chafi sudu radio marata haje gabaki daya, be ko shafi pellel himɓɓe sudu hotoji fu hosi nda spika nda kuje.

Ɗoo wodurob booɗɗum jey bee ''design'' jey ''shafi dsign'' jamanu dow ɓanndu man ndaa woodi cuuɗi haa a sigata kuuje peppeton haa sera may. Ndaa haa too bo woodi haa a dasata a siga kuuje jamanu. Waala ni ko walaa.

Chagoji on je ɓe ɗo nyiɓi ɗi ɗo voɗi, ɗo mari gidan sama dou be les, ɗo windi ha sera ɗo be cira royal complies, nda bo ɓe waɗi sinbord fere ko hunde ɗo fere malla ha majum, kala shago majum fu alaran, kala shago fu alaran wodi ko ɓe taki ha dou mai, ngam holla ko ɓe sorata, ko ko ɓe huwata ha nder shago mai.

Leggal gonɗa to alari ha ɓandu mai hales wodi gondaji mai ko arti ɓendi ha dow be wodi je ko ɓendi lutti sedda ko ɓendi do be wawan ɓe itta ɓe setta ɓe nyama.

Yoonde Sare wondee nyiɓama waɗinga waɗama Penti ɗo voɗi. Nden ɗum waɗanama Sikiuriti wayas bo ha dou mahimai. Nda ged mabɓe be Penti damejum pad ɗum ɗo vodi Sosai.

Himɓe ƴan siyaasa'on ɗo vollina ha ɓeɗo waɗa bayaaniiji haa pellel moftor moftorɗee himɓeji nda Suukaɓeji ɗo darii. Ɓeɗo heeɗiti ko ƴan siyaasamai viyaataɓee. Nda oyatoomaibo oɗo joogi maikurofoon oɗo vollinaɓe, Sobiraɓe maako ko walloɓe mobo ɓeɗo dari ɓeɗo heeɗit, Ko ovolda ovolinta umatoore.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo dari ha sera lawol. O jooɗi ha ɓandu polwaya banni. O ɗo jogi boro mako. O ɗo waɗi riga mako. O ɗo waɗi fauni be gasaaji mako, nda sarla mako baleejum. O hoosi hoto ha sera lawol banni.

Firicji on jey ɓe ɗo maɓɓiti haa kuwali maji, ɓe ɗo darni kesi haysin. Ɗo firicwa juuɗnga jey to a maɓɓiti nga, a laaran ɗo mari cu’iji kala kala haa nder maajum, so waɗa talla maajum a caago.

Leɗɗe filaawaaji on, ɗo fee waɗi "mbeeji" ɗo vooɗi. Ha sera mahol, ndaa mahol man boo a tawa ɗo waɗi ɓe waɗini ɗum "intalop", ha sera may ma ɗo vooɗi, filaawaaji may ɗo habda mawnugo ɗi ɗo vooɗi.

Fandu lekki ɗo windi ha dou mai diskovei imteraptable be yare fere ngam nder man tablet on, ɗo mari 2 mg 25g mg ha nder, ngam mai pali on je ɗo jogi lekkiji sosai ha nder.

Ɗo nyebbam on je ɓe viyata ɗum jettol maximum protection ɗum ɗo naftira be majum ɓeɗo wujira ɗo wallitira hako sha fi be laral voi'tna laral den kuma hada kala nyawu'ji peppeton patna nayi o ɗo jogi ɗum oɗo holla inde majum ga heba goddo lara ego to yidi soda.

Zane on ɓe zani ha ɓandu mahol do windi abc be zani ɓiingel ɗo wali ha dow mai ɗo jogi ɗepte windi ha ɓandu mai bo bol ha sira to ɓe zani bol mai be holli dow bol ɗo jodi a dow ha nder stadium ko gene banni.

Ɗo ndaa kusel on, siirey be ɗo ciryi be tattase, be waɗi guraasa, ndaa o ɗo jogi junngo maako, o ɗo nyaama ndaa haato bo, ɗon cookali haa sera may.

Zane neɓinga, zane je al'ada zane je himɓɓe ibanni himɓeji nane ɓeɗo zane agunki hollani dou koshafi al'ada be ko koshafi dina maɓɓe ko konani be man.

Ɗo tambari je clubji fiyoɓe bol on nda les mai ɗo windi libatas nda ɓe ɗo waɗi leɗɗe ji kala game fu be ko ɗum nufata nda zaneji ha dou, be les, be ha caka fu to a hilliti alaran ɗon zane, kala zaneji ɗo pat wodi ko ɗum nufata ha maɓɓe.

Moftorde je yan siyasa en on, nda gomnajo ɓoima, gomna kano vi'te mo Abdullai Ganduje, oɗo be sikuriti mako, ɓe ɗo habda vo’itina hokka mo lawol, hebano o salira nda rewɓe bo dari ɓe ɗo heɓa be homnira be mako moftorde siyasa banniwoni.

Shago on ɓeɗo sili kare, kare milik, milik kala-kala be yogot ji kala-kala. Nda ɗo, ɗon Dano milik ha les bo ɗon Holandia milik. Milik ji mai kala-kala ha les bo sam ɗon gongomi ji, je dirinks mai kala-kala. Ha dow mai bo ɓe waɗi hotoji je goraji drings mai kanjum mai ma kala-kala.

Jariida dizdey, ha nder, ha dou jarida mai ɓe ɗo wola hala, ha dou mai ɓe ɗo wolo hala P.D.P dailema ova zoonin. Nda ɗo bo ɓe ɗo wola hala 180 tren pasinjas onkaunted foo.

Nyamdu on ɓe ɗo sili ɓe ɗo habda ya hugo sendina ummatore ɓe ɗo sili nyamdu. Be kala atawan ledda ko ledda semo koko nayaɗo bo ɗon taliya, wala ni ko wala amma ɓe ɗo sili ɗum ngam ɓe sendina himɓe.

Himbe on do dari layi nasugo pirowal, kowafu do tokki layi do jogi boromum do mabbita dammugal pirowal gam be nasta be wada jahangal ko be woni yeso mabbe ko wafu do rena layi man yotta gam heba wona.

Ɗo pat karl kuje paune on je ko rewɓe naftir ta, je onnaftira beman ɓewaɗa ha hunduko mabbe ngam lips maɓɓe voda, kala kala boddum don jodi semo seno semo yidi fu lara ko yidi paunu go hosa nafti.

Pelel fi’ugo bol on haɗoni, nda ɓawo nda pos hattoni, nda ɗoma jamɗi pos dari ɗon pol leɗɗeji mauɗum mauɗum ha seramji caka fili bo njarandi bana leddini boɗɗum nasosai nda geniji ɗo awi haɓawo fili mai gaba kiɗaya.

Magijee ɓe sarrifi ɗum um ha no ɓe naftorta hala defira joolof be majuuum, ɗum ɗon nder saachet. Ɓe ɗoo waɗa talla majuum gam mo heɓata defa fuu defira majum soda nafitara be majuum heɓa defira joolof be majuuum.

Kare kutinɗum. Ɗonne zarto. Ɗa guɗuma. Guɗuma mai ɗon pamaru, ɗon manga. Nɗa ɗo bo ko shafi hala kuje ta’uwo ko kuje wunɗe fere ko haɗi bemai.

Kofiwa manga je beɗo vi'ata ga jak. Be ɗo lowandiyam ɗuɗɗam ha nɗer majam. Heba to goɗɗo mari haje yarugo o siwa ha pamarum majum heba mo yaraa.

Ɓiddo debbo ɗo yiwi ɗo founi, oɗo jogi boro mako jungo mako pat be sarqa nda dogalagaje waɗi gele mako denejum, o dari ha nder sare o hosi hoto ɓawo mako ɗon barand a be tai hadogo intarlog je nuna be fulawaje ha sera.

madiyonji be mahi be dayi hamadi mai gdasamn je do mari stevojenchitatiya do mai amma be do habda timmutungo kude mabbe be lutti plasta lutti penti kokonandi be vanni

Madi boɗɗum nastorde madimai da ɓeɗo waɗi raga ɓeɗo mabbiti dammugal ɓeɗo wadi raga ɓe waɗi roba hadow mai ta ewi ɗo bo don windoji gilas danejum les mama bo ɓe wadi protection windoji be gilas ɓandu madimai bo ɗon tais ɓe waɗi haɓandu mai.

Ɗo kooɗi on ɓe ɗon naftira be mai ɓe fijira ayi oɗo jogi holli oɗo pellel fijugo on, oɗo jogi banni o wurwa yofa ha leddi heɓa ɗo aa ba ɗonɗo to hippi ni atawan goɗɗo heɓi nasaraku.

Kare nyame nyame on haaɗo, ɓe waɗi ɗum ɓe ɓawe ɓe defi ɗum, ɗum ɗo sili, ɗum ɗo joɗi, sei goɗɗo wara wiya ɓe yiɗa haa soda ɓe itta ɓe hokkama.

"Puldebbo" ɗo joɗi oɗo nyota rigaji ko ko shafi kumnejerobe nda oɗo waɗi gele mako boɗejum oɗo jogi batal oɗo nyota oɗo haɓɓi ɗan kwali mako ɓalejum nda yeri mako ɗo voɗi.

Jamɗe wiyeteɗum sukol ɗireva on je mari oppuna ha banɗumai. Je be naftira be mabbitira kolbaji jareɗum kalakala. Nangoma jamɗe mai be naftira be majum ha kuɗe iri kalakala. To a yaɗi be majum ɗuɗɗuna atawan ko a mari haje fu. atawan ɗon nder ko awo jogi mai gabakida.

Jaarandi on ɓe rufi hadɗo ni, ɓe ɗo taskana mahugo, be naftira be majum ɓe maha, ɓe waɗa ko ɓe waɗa bulok ko ɓe naftira ɓe maha chi’eji be mai, kanjum waɗi ɓe wari ɓe rufi ɗum hadɗoni ngam ɓe naftira.

Ɗo kek on, ɓe waɗi be donot be ko nandi be banni. Pat kuje nyamugo on je zamanu waɗi ɓe ɗo waɗa ɗum. Ɗum ɗo waɗi ha nder tek awe maajum hatto bo ɓe ɗo sawi be ɗerejije.

Sinbot hotel inde manga africa hotel be windi banni gam wata hobbe wari lari o anda hato lawol o yahata sinbot hatoi yata hotel mai heba hefta to jiporde ko nandi ba banni.

Cilinda je gas naftirta ɗon ɗo mari jonde ɗiɗi, nda ɓoggol gas mai ɗon naftira be mai, nda jonde ɗiɗi je ha ɓilata faindeji ɓe ɗo sigi ɗum ha dow tebur, cilinda mai bo ɗo les.